Enfuoni la are a kɔɡe nasadɔɔ nasadɔɔ de la kõɔ bonnyuuraa a de ennɛ a enfuoniŋ peepa meŋ biŋ kɔɡe la a nasadɔɔ a kõɔ bonnyuuraa waa la tevaare.

Daa poɔ la a kyɛ ka noba yɛ zeŋ zeŋ ka ba mine yɔ kyɛnɛ ba duore la Kommie ane gyɛnlee a o taboli zu dɔɔ kyɛnɛ la a pɛgle fofowoɔ a su kparoŋpelaa kyɛ vɔgle zupilsɔglaa meŋ kandaweɛ kyaare la a taboli zu.

Bondirii la biŋ, bԑŋ ane mui aneŋ nͻnyaga ane gyԑnlee ane zԑvaare ane zeԑre ane bͻͻdeԑ la zaa lantaaa a bini.

Ŋmene puoroo zie la a kyɛ ka noba are are ka ba mine zeŋ a yiele yeloŋ dɔɔ su la kparoŋ zeɛ ane bonsɔglɔ dɔɔ de la noɔre bonyelaa a tɔgle o noɔreŋ kyɛ yelle yɛlɛ pɔge meŋ zeŋ la a de noɔre bonyela a eŋ a yelle yɛlɛ.

Noba la zeŋ ennɛ bie ka ba mine zeŋ kyaare taa ka ba mine su kparpeɛle ka dɔɔ su kparsɔɡelaa naŋ kyoɔne bompelaa a zeŋ kyaare dɔɔ na su kparpelaa a dɔɔ na su a kparsɔɡelaa na kyoɔne bompelaa wuo la a bie eŋ o nui dɔɔ vɔɡeli la zupilipelaa kyɛ su daɡakparoo.

Mane noɔre la a kyɛ ka ɡboe yɔ biŋ biŋ dɔɔ zeŋ la a ɡbor poɔ kyɛ mɔnɔ a ɡbor ka ba mine a are are kɔɡe a ɡboe noba su la kparoŋ ziiri ka ba mine kparoŋ tevaare ka ba mine seɛ kuree sɔɡelɔ.

Sori zu la ka dɔbɔ a zɔɔ kuriwie a zoro a bana taa a dɔbɔ naŋ zɔɔ a kuriwie a zoro ba mine su la boŋ fulo ka ba mine su boŋ tevaare ka ba mine sɛ kuri sɔglɔ naŋ toɔ boŋ dɔre kyɛ vɔgle zupile naŋ waa boŋ tevaare puli bompeɛle.

Eŋmaaroŋ die la ka dɔɔ zeŋe dakogi zu a guri o kpankpanne naŋ le a ko dɔɔ naŋ go toore nutoore a de pimpiri a toora eŋnɛ a dɔɔ naŋ zeŋ a dakogi zu kpankpanne a dɔɔ naŋ go vɔgle la zupiltivaare kyɛ su kaayɛsɔglɔ.

Peraa la ka lͻԑ a nyԑ. A lͻԑ mine le la ka a niŋe ŋmore kyԑ bare a puori. Lͻpelaa le la ka a lamboori kyԑ bare a lamboori kaŋa kyԑ ka noba are are, kyԑ ka ambulaase meŋ are.

Dakogi ane tabola la biŋ biŋ ka tepuuri dɔgle a tabuol zu ka koɔ bonnyuuraa ane talaa dɔgle a tabuol zu boota dɔgle la a tabol zu.

Zɔŋ la kyɛnɛ a sori zu kyɛ tagra baa a zɔŋ eŋ la nɔɔtesɔglɔ kyɛ seɛ kureetampɛloŋ kyɛ su kparoŋ zeɛ kyɛ eŋ nimikyaanesɔglɔ kyɛ taa daŋgbale yi yie be la a zɔŋa puoriŋ.

Noba la a guuni a sԑllԑ tepuuri. A tepuuri mine waa la bompeԑle, kaa mine waa bonzeere, ka a mine waa bondͻre. Pͻge eŋ la nͻͻte wogiri naŋ e bonsͻgelͻ. Pͻge seԑ la kuree naŋ e kuree tampԑloŋ kyԑ e kparoŋ naŋ e tevaare. Pͻge nyͻge a tepuuri naŋ e bompelaa a kaara kyԑ ka mõͻ are a be.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

Noba zeŋ zeŋɛɛ la kɔmpiita die poɔ ba zeŋ la dakoɡri zu ba de la nimikyaanaa eŋ ba nimie kyɛ diire a kɔmpiitare ba mine su la kparoŋtampɛloŋ ka ba mine su kparoŋziiri ba de la nimikyaanaa eŋ ba nimie tetepoore dɔɡele la a tabol zu.

Mani noɔre la a kyɛ ka noba ŋmeɛrɛ bɔɔli a yɔ zoro a noba mine seɛ la kurisɔglɔ ka ba mine su kparoŋtivaare ka ba mine su kparoŋtampɛloŋ bie su la kparoŋzeɛ dɔɔ are la mani noɔre.

Lɔɔre la zoro sori zu ka noba be a lɔɔre poɔ noba be la a lɔɔre zu soga kaŋa su la kparoŋzeɛ kyɛ taa ɔrɔbare pɔge are la a sori noɔre.

Bonkoɔre die la a kyɛ ba mine su la bonsɔglɔ ka ba mine su kparoŋdɔre bie are la a pɛgle tepuuri pɔge are la a pɛgle gane.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

Yiri la are ka bɔɔdeɛ ane teere be a yiri dampuori pɔge ziŋ a dendɔnoɔre ka talaa biŋkɔge a pɔge aŋkorɔ biŋ la yiri nigeŋ.

Daworo la ka noba ŋmeԑrԑ. A noba mine su la bonsͻgelͻ ka ba mine su bonzeere ka ba mine su bondͻre kyԑ zԑge zԑge ba taaboore ka a do saa. Ba vͻgele la zupili sͻgelͻ kyԑ ka ba mine vͻgele zupili zeere.

Noba la are. Bamine su la bontevaare naŋtoɔne bontampɛloŋ. Ka ba mine vɔgele zupilli peɛle, ka ba mine vɔgele zupili zeere. kyɛ ka yie meŋ are peɛle.

Sola biŋ ka dͻͻ guuni a nyͻge a sola taa, kyԑ ka lͻͻre meŋ batere meŋ a biŋ a kͻge a sola ane a dͻͻ. noba are are la te daŋkyini kyԑ kaara a dͻͻ naŋ binni a sola.

Daa poɔ la ka noba zeŋ zeŋ a koɔrɔ kommie aŋkaa salmaane nyaaduo ane kõɔ pɔge zeŋ la a ɔrɔba pɛlee boŋ zeɛ zu sɛ toraza sɔglaa a kyɛ de o nu pare o gbɛre zu kyɛ wire o gbɛre kaara.

Tama la ka noba are kpaŋkpala poɔ a kyɛ teɛrɛ dagadɔɔ nyɔge la a tampii a tam wulo lɛ a nasadɔɔ naŋ na e nyɔge kyɛ teɛ a tam nasabie teɛrɛ la a tam a dɔɔ kaŋa geŋee la kyɛ boɔrɔ ka o teɛ a tam

Noba la zeŋ zeŋ dakogree zu kyɛ ŋmeɛrɛ gaŋgɛɛ a noba mine su la bonsɔglɔ ka ba mine su bonpeɛlle ka ba mine su bonzeere bie teɛ la o seɛ ane eŋkpoli kyɛ kaara a noba naŋ ŋmeɛrɛ a gaŋgɛɛ a noba mine are lanne lanne la dankyini.

Dɔɔ dɔg la gyoŋgyogliŋgyo a muulo kaara taŋgaraa miri, naŋ maala, ka bibiiri a zeŋ zeŋ. Bie are la eŋkpoli, kyɛ seɛ kuree naŋ waa fole, kyɛ ka bie gbi dumo, kyɛ taa gbɛ-kpala.

Paturoo koɔroo zie la ka vūū dire. Vūū di la yie mine, a di lɔɛ meŋ kyɛ ka lɔɛ mine a be sori zuŋ, kyɛ ka noba are, are. A yie mine di la kyɛle kyɛle. Kyɛ ka a lɔɛ mine a kɔge kɔge.

Noba la ŋmeɛrɛ bɔɔli ba mine su la kparoŋtivaare ka ba mine su kparoŋ peɛle kyɛ ka nambare be a sɛge sɛge eŋ a ba kparɛɛ poore pɔge de la nɔwoɔ a eŋ o noɔre kyɛ ti bɔɔli taa.

Zoɡantaa zie la a kyɛ ka noba areare a ŋmeɛrɛ nuuri a ennɛ a ba mine na zoro dɔɔ seɛ la kureesɔɡelaa kyɛ su kparoozeɛ kyɛ eŋ nɔɔtesɔɡelɔ pɔɡe su la kparoodɔre kyɛ sɛ kureesɔɡelaa kyɛ eŋ nɔɔtesɔɡelɔ na taa bonziiri a zoro.

Weɛ poɔ la ka pɔgeba be be a taa kue a koɔrɔ ka pɔgeba mine mare la bibiiri ba poeŋ kyɛ koɔrɔ a pɔgeba mine leŋ la dukupeɛle a pɔgeba mine are are la a kaara a ba naŋ koɔrɔ.

Noba la kyɛnɛ sori zu kyɛ ka lɔɛ meŋ zoro sagre biŋ la a sori zu ka kõɔ laare a sagre dɔɔ kyɛnɛ la kyɛ de taŋgaraa miri a tɔgle o toori a dɔɔ kyɛnɛ a sokoɔraa zu de a taŋgaraa miri tɔgle o toori yɛre la baagi sɔglaa a dɔɔ zɛle la kuree sɔglaa.

Sogyɛre la are are moɔ poɔ a kaara malfare ka lɔɛ meŋ are are a moɔ poɔ nasadɔɔ wullo la dagadɔɔ naŋ vɔgle zupilbɛŋnoo a malfa.

Noba la zeŋ zeŋ, ba mine su la bondevaare, ka ba mine su kparoŋ tampɛloŋ, ka ba mine su kparoŋ naŋ waa nyɛ tepuuri nya. Ba de la nutogre a togretogre ba nuuriŋ kyɛ ka rabare ne tepuuri a biŋ biŋ.

Boduni la be baa poɔ a nyuuro koɔ teere are are la a koɔ noɔre kyɛ ka vuu di di a teere mine wala wallaa ane nyuwogre zaa la be a koɔ poɔ a nyuuro a Koɔ.

Gɔɔta ne kɔnfaare ne saga la ka bibile gbi dumo kɔge kyɛ de o nu tɔ o gberaa kyɛ su kparoŋ zeɛ dɔɔ kyɛnɛ la su kparoŋsɔglaa kyɛ taa pɔlentin pelaa.

Lɔɛ la zoro sori ka noba meŋ kyɛnɛ a sori zu a lɔɛ mine waa la zeere ka a mine waa tampeloŋ noba zeŋ la a sori noɔre a kyaare kanda weɛ a koɔrɔ gyanlee ane samaane ane kommie.

Lɔɛ aroozie la ka lɔɛ yɔ are are kyɛ ka noba yɔ kyɛnɛ kyɛnɛ a lɔɛ naŋ are are a lɔɔre kaŋ zu kyɛnsi pare la a lɔɔre zu pɔge mare la o bie kyɛ su kparesɔglaa pɔge kyɛnɛ la kyɛ yɛre wosɔglaa kyɛ tuo talakpoŋ pelaa.

Pɔgeba la are are a teɛ seɛ a su sitaae kpare a de ba nuuri a teɛ ba mine sitaae be la ba nimisɔgɔ ka ba mine sitaae a be lomboe kyɛ ka ba mine sitaae a sigi vuuro teŋɛ.

Asiti yiri la a kyɛ pɔge ziŋ la godo zu a de bompelaa ŋmaa o nyaa o de la zupil pelaa vɔgle o zuŋ tuntundaana yɔ leŋ la asiti yiriŋ nɛɛsi kaŋa su la bonpeɛle yoŋ a nɛɛsi kaŋa su la bontivaare a de bompelaa ŋmaa o seɛŋ kyɛ de zupil pelaa vɔgle o zu.

Die poʊ la a kyɛ. Dakogre ane tabul ane zukɔgre bin bine la a die poʊ. A dakogre mene waa la piɛle, ka a zukɔgra mene waa piɛle. Ka tepoore ane talaa dogle a tabul zu. A te poore mene mare la a dankyeme eŋe.

Sobiri zu la ka noba yɔ kyɛnɛ kyɛnɛ a noba mine su la bonsɔɡelɔ ka ba mine su kpartɛmpɛloŋ polisiri are la a sobiri zu a pɛɡele ba malfare a polisiri eŋ la nɔɡetesɔɡelɔ kyɛ su kparoo sɔɡelɔ kyɛ vɔɡele zupili sɔɡelɔ polisi pɔɔ de la o nu tuɡi o kɔreŋ polisi pɔɡe su la kparoo tevaare polisi pɔɡe eŋ la nimikyaanaa.

Yiri la ka a bibilii are a pɛɡrɛ bondilaare ka rɔba biŋ a kɔɡe ba a rɔba waa la bonsɔɡelaa a bondilaa meŋ waa la tevaare ka a mine waa selebare a bie kaŋa pɛɡrɛ la daransaŋ a bie kaŋa su kparoo tevaare.

Saa la mi ka kõɔ laare yie ka da ŋmaara biŋ biŋ ka dɔɔ do lɔɔrɔ a na gaŋe te yi zori zu kyɛ yaare o nuuri a dɔɔ naŋ lɔɔrɔ a daŋmaara zu o sɛ la kuree sɔglaa kyɛ vɔgle zupili doɔre.

Manne kõɔ poɔ la ka noba bebe ane gboe a mɔno a noba naŋ zeŋ a gboe poɔ kaŋa su la boŋ zeɛ a mane noɔre wɔɔre ayi de la a zuri tɔ taa ka kyɛŋkyɛmpeɛle a yɔ ɛgra kyɛ ka a dabodabo meŋ a yɔ kyɛnɛ.